Enju eyombekise amatafaari agu bakukora omwitaka ritabwire amaizi bakariteeka omukatiba bakakora itafaari omurubaju hetoreire obuti nana omuhanda aharubaju

Omukazi atekyire aha mahiga omu sefuriya hariho nendiijo esefuriya erimu ebitookye efundikyire aha mahiga

Egaari eyekoreire ebitookye bingi bihango emotoka eriyo neija omu maisho abantu bemereire nibabireeba nibabishamarira

Nindeeba abashaija bari omubwato biine ebiti bajwire za butisi obwato obwe buri hihi n'enyanja y'amaizi.

Omukazi ajwire enkwanzi omu mutwe z'emiringo etakushuushana omu rangi afumwire n'okutu atairemu ekwanzi z'emiringo gutakushuushana

Endigiri z'okuteera ziri haihi zikomireho obugoye bw'okuteera bw'okweshongorera abantu nibazikora omu biti n'omu bwoma bw'okuzirenga gye ekagamba

Obudomora buri ahansi y'akatandaaro n'esefuriya esowaani biri aha mutwe gw'akatandaaro n'ebikopo n'omutsyo aheeru omu mbuga.

Abantu bari omu ryaato baine ebintu byabo emiyembe emicungwa bashutamire nabyo omubwato obwato buri ahamutwe gw'amaizi nibugyenda.

Omushaija aine egaari ariyo nagisindika hariho ebitookye aineho n'esweeta arimu naatambura aha bigyere n'egaari ye

Amaizi gari aha kwirukaanga munonga gaaraba omu bibaare bihango n'omukishaka harimu ebinyatsi

Abakazi n'abashaija bariyo nibazaana nibaziina bekomire emyenda erikushuushana nana ezebazeebe bariyo nibaziina ondiijo orikubebembera ari ahagati yaaba nabaziniira

Omukazi ari omu kishaka wenka. Ariyo aheekire omwana omu mugongo naatambura ayetoroirwe emiti mingi

Hariho omuhanda ogukuraba omu kishaaka omw'ihamba gukugumiizamu omu maka g'abantu gwetorirwe emiti na n'obuju buri haihi

Hariho obutebe bw'emiringo etarikushushana n'obutandaaro bw'emiringo etarikushushana buri aha muhanda

Abantu bari omu katare nibaguza enyanya, emoondi, ebihimba ebindi babitaire omu bigyenga omu bitaasa omubibafu beshangire amburera ngu ejura etabateera niga omushana

Ekimootoka kyamaguru ana kyebitaara kyemereire nikiragura

Eminekye ya bogoya eri omukiibo nyingi endijo ehiire endijo tehiiregye, hariho na ekitebe.

Abashaija bari omu bwato nibajuba ebyenyanja bakwatsire emiiko yabo .

Abantu bari omu muhanda nibatambura hariho zakanyina nyingi nana emotooka ahansi ezimwe ziri omu muhanda nizitambura

Omuhanda guriyo niguraba omu kishaka tiharimu muntu wena gwetorire emiti endijo nimiringwa endijo nimigufu

Omushaho ariyo nakutera ekikatu omu mukono gw'omuntu ajwaire giravuzi ariyo nakumucumita n'empitirizo kumusindikamu omubazi gwokumutambira.